Inyubako yubatse neza y'ubwiherero, hasize irangi ryera ku ruhome. inzugi nazo zisize irangi ry'umuhondo. Hariho ahubatse neza hagenewe gukarabira.

Inyubako iri ahantu heza ku ruhande hateye ibiti birebire binini hakabaho imbere yaho ivyatsi vyakuze cane imbere y'iyo nyubako hariho ahabugeneweho gukarabira mu kibuga haraharuye nta vyatsi bihari.

Inyubako nini yubakishije amatafari ahiye akaba Ari inyubako yubwibiherero. Hejuru mwirangi ryera handitseko hari ubwiherero bahungu hamwe nubwo Herero bw'abakobwa.

Inyubakwa nini cane yubakishije amatafari ahiye. Hasi, harabonekaho ivyatsi , vyerekana ko hadaherutse rukorerwa isuku. Hariho buratse hagenewe gukarabira imbere yo kwinjira, nahonyene biraboneka ko ata suku riheruka kuhakorerwa.

Inyubako nini cane yubakishijwe amatafarahiye mw'iyo nyubako harimwo abanyeshuri bambaye impuzu z'ubururu hakabamwo n'abandi bambaye umupira a utukura.

Ikigo cubatse ahantu heza cane, hari ibiti bikikuje ayo mashure, hakabamwo n'ivyatsi imbere y'amashure, ku kibuga haraharuye neza hari udusenyi. Hakaba hariho naho bubatse buri munyeshure akarabira imbere yokwinjira.

Inyubako nziza cane yubakishije amatafarahiye ikaba ifise n'urugi ngw'ivyuma winjiyemwo imbere ku ruhome hubakishije amakaru hakaba hariho, naho buwe base hagenewe gukarabira.

Munyubako yubatse neza cane amatafari ahiye kunkingi hasize irangi ryera hejuru mwirangi ryera handitseho ubwiherero bwabagore canke abakobwa

Inyubako yagenewe ubwiherero bw'abakobwa. Yubatse neza cane n'amatafari ahiye. Isize irangi ryera. Umuryango ukozwe mu vyuma kandi usizwe mw'irangi ryera.

Ubwiherero bwubatse neza nta mwanda uri hejuru ibikuta vyubakishije amatafarahiye hasi kucobo hari utunogo tubiri twubwiherero, kandi hafite isuku.

Inyubako yagenewe ubwiherero, ubwiherero bw’abahungu nubwabakobwa, ifise umuryango w’icuma, aho abahungu basoba harubakiye.

Munyubako y' ubwiherero yubakiyemwo ubwiherero bwa kijambere kuruhome hasize irangi ry' umuhondo ubwiherero bufise idirisha ritanga umuyaga.

Inyubako yubatse neza cane yubwiherero bwabahungu yubakishije amatafari ahiye rikaba risize irangi ryera ikaba isakajwe namabati meza cane

Mukibuga cumupira wamaboko. Imigwi ibiri igiye gukina. Bari kwitegura. Abandi barorerezi bicaye impande yinyubako nziza cane yubakishije amatafari ahiye hamwe ninkingi zisize irangi ry'ubururu.

Inyubaka y'ubwiherero yubatse neza isakaje hamabati ubwiherero bw'abahungu bwubakiye ikaba ifise n'inzugi zubakishijwe ivyuma.

Mukibuga kinini , harimwo ivyatsi, abanyeshure bari gukora siporo. Ico kibuga kikaba gikikujwe n’ibiti binini kandi birebire bitanga umuyaga.

inyubako nziz' isiz' irangi ry' umuhondo hejuru, hasi n' isim' iboneka harimw' ibikoresho vy' amasuku bakoresha mugihe bari gukoropa.

Inzu y' akazu kasugumwe y' ubakishijw' amatafar' ahiye, ikab' ifis' inzugi z' imbaho z' ibit, ikab' ifise n' inzugi zirenga zine. hejur' ifis' igisenge c' amabati gifatanye n' ivyuma.

Inyubako yagenewe ubwiherero bw'abahungu, ikaba yubatse neza cane. Yubakishije amatafari ahiye, ikaba ifise irangi ryera. Imiryango ikaba ikozwe mu vyuma.

Inyubakwa yubwiherero harimwo ubwiherero bwa kijambere bicarako hasi hari umwanda ntabwo hakozwe amasuku uruhome hasize irangi ryumuhondo hafise nidirisha ritanga umuyaga

Mu kibuga c'umupira w'amaboko harimwo abakinyi bari gukina umupira hakaba hariho n'abarorerezi bicaye impande y'inyubako yubatse neza yubakishije matafarahiye ikaba isize iranga gera ku nkingi zayo.

Inyubako y'ubwiherero bw'abakobwa yubakishijwe n'amatafari ahiye ikaba isize iranga irera ku nkingi zigize iyo nyubako urugi rukozwe n'ivyuma rukaba rusizwe n'iranga iryera.

Inyubako nziza cane igaragaza aho gukarabira ukuruhome hari irangi ryera ikaba ifise nurugi rukozwe mubaho zibiti

Inyubako nziza cane yubakishije amatafari ahiye, inkingi ikaba isize irangi ryera, iyo nyubako yanditseko ko ari ubwiherero bw'abahungu, hamwe y'ubwiherero bw'abakobwa.

Inyubako y'ubwiherero. Inyubako yubatse neza cane hasi eka no hejuru isakajwe amabati meza. Ku ruhome isize irangi ry'umuhondo. Ikaba ifise imiryango y'ubwiherero irenga ine.

Inyubako nini cane yubatswe igeretse kabiri yubakishije amatafari ahiye, mu kibuga barubatsemwo ikibuga gikinirwamwo umupira w’amaboko. Abanyeshure bahagaze imbere yiyo nyubakwa mu kibuga hagati.

Inyubakwa y'ubwiherero bw'abakobwa yubakishije amata farahiye ku nkingi zigize iyo nyubakwa zisize iranga irera urugi rukozwe mu vyuma rukaba rusizwe n'irangie gera.

Inyubakwa nziza cane yubakishijwe amatafari ahiye kandi igeretse imbere yiyonyubakwa hariho abambaye umwambaro wasiporo usa nicatsi kibisi hakaba nabandi bambaye umwambaro wasiporo wubururu

Mu kibuga c'umupira w'amaboko harimwo imigwi ibiri iri gukina, abandi baricaye bariko bararorera umukino, bicaye impande y'inyubako ndende yubakishije amatafari ahiye, inkingi z'iyo nyubako zisize irangi ryera.

Inzu nziza yubatse neza hejuru isize iranga iryera inkingi zigize iyo nzu zine hejuru hasizeho iranga iryera hasi irange ry'ubururu hagati y'izo nkingi hacae fyemwo umwana w'umuhugu.

Inyubako yagenewe ubwiherero n'inyubako bashizemwo ubwiherero bw'abagabo biherera bahagaze iyo nyubako n'inziza cane isa neza haba hasi haba no mu mbavu.

Mu nzu y'ubwihero yubakishijwe amatafari ahiye. Ku nkingi hasize irangi ryera. Imbere harimwo ubwiherero bw'abahungu n'abakobwa.

Mu vyatsi vyiza hamwe n'ibiti biteye hafi n'ikibuga c'umupira w'amaboko. Ico kibuga naco kikaba kiri imbere y'amashure, amashure yubatse neza cane n'amatafari ahiye akaba asakajwe n'amabati y'icatsi kibisi.

Ikibuga ciza cane cubatse ahantu hari ibiti vyakuze birebire bitanga umuyaga barahubatse aho abana bakinira urukiramende aho bakinira uruvuma eka hasi hari amarangi atandukanye harimwo ayatukura nayandi yera

Inyubako yubakishije amatafari ahiye impande y'inyubako hari aho bubatse hagenewe gukarababira hamaze igihe hatakoreshwa nta suku hafise haramezemwo ivyatsi.

Ikibuga c'umupira w'amaguru giherereye imbere y'inyubako ndende yubakishije amatafari ahiye , hari imigwi ibiriri mu kibuga, umugwi wa mbere wambaye impuzu za siporo w'icatsi kibisi, umugwi wa kabiri wambaye impuzu za siporo z'ubururu.

Inzu y'ubwiherero irimwo ubwiherero bwa kijambere, ariko hasi nta masuku aherutse gukorerwaho. Inzu ikaba ifise irangi gera.

Ikibuga cubatse neza co gukiniramwo umupira w'amaboko, cubatse inyuma y'inyubako igeretse, yubakishije amatafari ahiye. Impande y'ikibuga hari giti kihateye cakuze kandi kinini.

Mu kibuga c'umupira w'amaboko abakinyi bari gukina, abandi nabo baricaye bari kurorera umukino uko ugenda. Bicaye impande y'inyubako ndende, yubakishije amatafari ahiye n'inkingi zigize iyo nyubako zisize irangigi ryera.

Mu nzu yo gukoreramwo ubushakashatsi, yubakishije amatafari ahiye, ku nkingi hasize hasize irangi ryera. Hubakiyemwo akabati kabitsemwo imiti bifashisha mu gukoresha ubushakashatsi.

Inyubako nini yubatse neza cane, harimwo abantu bahakorera, bambaye impuzu zera bari kuraba ingwara abantu baba bagwaye bakoresheje ibikoresho vyabugenewe.

Inyubako nziza cane yagenewe gukorerwamo ubushakashatsi bwo gutora indwara abantu baba barwaye. Harimwo ibikoresho bifashisha mu gutora indwara. Abantu barimwo gukora ubushakashatsi bambaye udufukamunwa.

Inyubako nziza cane, harimwo abantu babiri bari gukora ubushakashatsi bakoresheje utwuma twabugenewe, turi ku meza ikoze neza cane, hariko amakaro yera.

Inzu nziza y'ubushakashatsi ubatswe neza yubakishije amatafarahiye akabati gafise umuryango usize irangi ry'umweru mukabate harimwou imiti bifashisha iyo bari gukora ubushakashatsi.

Inyubako yubushakashatsi yubakishije amatafari ahiye inkingi isizeirangi ryirabura cokimwe n'urugi amadirisha yubakishije ibiyo bibona .Imbere yiyonyubako hahagaze abagabo abtatu harimwo uwambaye itaburiya yera.

Inzu yubatse neza, yubakishije amatafari ahiye, isize Irangi ryera kunkingi ,Imbere Ifise utubati tubizemwo ibikoresho bifashisha mu gukora ubushakashatsi.

Ishure ryiza rikorerwamwo ubushakashatsi ryubakishije amatafari ahiye, inkingi isize irangi ryera rikaba rifise idirisha rinini ritanga umuyaga, aho bakorera ubushakashatsi hariho amazi; aho bakarabira hakaba n'aho batereka ibikoresho vyo gukoresha ubwo bushakashatsi.

Inzu yubatse neza yubakishije amatafari ahiye, ikaba ifise akabati gasize irangi ryera, akabati babikamwo ibikoresho bifashisha mu gukora ubushakashatsi.

Inyubako nziza cane y'ubushakashatsi efise ikibaho bandika ko ivyo bariko barakora vy'ubushakashatsi cirabura harimwo abanyeshuri barimwo hamwe na mwarimo bakora ubushakashatsi bifashishije ivyuma vyabugenewe.

Mu nzo ni ni cane y'ubushakashatsi harimwo ibikoresho vyinshi bakoresha bifashisha mu kumenya haba ingwara haba ubundi bushakashatsi bakeneye gukora ni inyubako nziza cane.

Ishure ryubatse neza cane ryigishirizwamo ibijanye n'ubushakashatsi. Abanyeshuri batari bake bari gukora ubushakashatsi bambaye udufukamunwa.

Inzu nziza cane yubakishije na matafari ahiye ku nkingi hasize irangi gyera inzu yagenewe ubushakashatsi irimwo akaba ati keza gakozwe mu mbaho z'ibiti kabika ibikoresho bifashisha mu gukora ubushakashatsi.

Mu kigo ca kaminuza hari inyubako nziza cane ikoregwamwo ubushakashatsi, ikaba yubatse neza harimwo ibikoresho vyinshi bifashisha mu gukora ubushakashatsi.

Inyubako yagenewe ubushakashatsi abanyeshuri baricaye ku ntebe nziza cane mwarimo ahagaza imbere kukoibaho, ariko arasigurira neza ibijanye n'ubushakashatsi imbere yiwe hariho imeza aberekerako ibijanye n'ubwo bushakashatsi.

Mu kigo abana bigamwo, hari inyubakwa yubatse neza irimwo ibitabo abanyeshure bifashisha mu kwiga, iyo nyubakwa y'ubakishije amatafari ahiye, ivyo bitabo bimanitse ku ruhome gw'iryo shure.

Mu nzu y'ububiko bw'ibitabo. Ni izu yubakishije amatafari ahiye hejuru ku nkingi hasize irangi ryera. Ivyo bitabo bikaba bibitse mu kabati, ako kabati keza cane kubakishishije imbaho z'ibiti.

Inyubako yubakishije amatafarahiye inyubako yagenewe kubika ibikoresho nk'ibitabo amakaye hamwe n'amakarata bifashisha mu kwigisha abanyeshure ku ruhome harambanitse ho ikarata yerekana indondabihugu.

Inyubako yagenewe kubika ibitabo abanyeshure bifashisha hamwe nabarimu mugusobanukirwa ivyirwa. Ivyo bitabo bikaba bibitse neza mutubati dutandukanye dukozwe mumbaho z'ibiti.

Inyubako nziza cane yubakishije amatafari ahiye, inyubako yagenewe kubika amakaye canke ibitabo abanyeshure canke abarimu bifashisha, k'uruhome haramanitseho ikarita yerekana ibice vy'umubiri vy'umuntu abanyeshure bifashisha mu kwiga.

Inzu nziza cane yubakishije amatafari ahiye yagenewe kubika ibitabo abanyeshure n'umwarimu bifashisha mu kwiga, ku rukuta hariho urupapuro runini rushushanijeho ingene amaraso agendagenda mu bice vy'umubiri w'umuntu.

Munyubako nziza y'ibitabo banyeshure na mwarimu bifashisha muvyigwa, n'inyubako yubakishije amatafari ahiye, ibitabo birapanze neza mutubati twubakishije imbaho z'ibiti.

Mukigo c’amashuri mato mato , ikigo gifise inyubako z’amashure, zinini cane, zubakishijwe amatafari ahiye, kunkingi hasize ibara ryera. Kurugo rugize inyubako, rwubakishijwe n’amatafari ahiye, mukibuga, ntavyatsi bihari, haraharuye.

Mu kigo c'amashuri mato mato, amashuri yubakishijwe n'amatafari ahiye, impande y'amashure hariho ibigagabirebire bibiri bifata amazi, mu kibuga hariho abanyeshure barikuhakinira.

Mu kigo c'amashuri mato mato ni ikigo cubatse ahantu heza cane hateye ibiti vyakuze birebire, kandi binini amashure asakaje amabati atukura mu kibuga hariho impene iri kurisha ca ivyatsi.

Ikigo camashure abana ikigo cubatse neza gisize irangi ryera harimwo nibicapo biranga ikigo abanyeshure bari gusohoka bataha abandi baje gufata abana batoyi babacura

Mu kigo c'amashure matomato. Ikigo gifise ishure ryiza cane ryubakishije amatafari ahiye. Uruhome hariho urupapuro runini rwerekana ingene abanyeshure biga guharura ibiharuro.

Ikigo c'amashure abanza ni ikigo cubatse neza amashure yubakishije amatafari ahiye akomeye cane iruhande y' amashure harateye ibitoke harimwo n' ibiti binini binini kandi vyakuze.

Mu kigo c'amashuri mato mato, ishure ryubatse neza cane risize irangi ryera imbere hariho ikibaho abanyeshuri na mwarimu bifashisha mu kwiga, ku kibaho mwarimu yanditseko umwimenyerezo w'ikirundi.

Mu kigo c' amashure y' intango, har' inyubako y'ishure yubatse neza yubakishij' amatafar'ahiye, mw' ishure harih' icapa kinini cane canditsek' icigwa c' indome n' ikindi canditsek' icigwa c' ibiharuro.

Ikigo c'amashuri matomato. Gifise ishure ryiza cane, rifise irangi ryera ku ruhome. Harimwo intebe, intebe zikozwe mu mbaho z'ibiti.

Ikigo camashure matomato cubatse ahantu heza hakikujwe nibiti bitanga umuyaga munsi hari ibiti hahagaze imodokari mukibuga hariho ibendera ryigihugu cuburundi birikumwe nirindi bendera

Mu kigo camashure matomato gifise inyubako yagenewe kubika ibikoresho canecane ibitabo bifashisha mu kwiga abanyeshure hamwe namwarimu ivyo bitabo bikaba bibitse mu kabati gakozwe mu mbaho zibiti

Ikigo c'amashuri mato mato cubatse ahantu heza cane cubakishije amatafari y'umusenyi n'isima inkingi zisize iranga iryera urugo rwubakishije ivyuma hamwe n'itsinga icoko wocubatsemwo ikigega gifata amazi avuye ku mabahe ati.

Mukigo camashure matomato ishure ryubatse neza rikaba rishushanijemwo icapa cerekana uko abanyeshure biga kuvyerekeranye namasaha

Mu kigo c'amashure abanza, mw'ishure umwana aricaye arikwiga, yicaye kuntebe, imeza hariko ikaye iri imbere yiwe arikwiga. Hakaba n'ibitabo ari gusoma, kimwe kiruguruye ari kubisoma, ikindi kirapfunze kiri ku meza.

Mukigo camashure matomato mukibuga hari abanyeshure bari gukina ikibuga kirafise ahantu hari utwatsi dukeduke bakaba nahandi hari imicanga gusa

Mukigo camashure matomato gifise inyubako zubakishijwe amatafari ahiye kunkigi hasize irangi ryera hanze hari igiti gitanga umuyaga mukibuga hari igiti bamanikaho ibendera kandi ikibuga kiraharuye ntavyazi

Mukigo c'amashure matomato; inyubako zamashure ziri ahantu heza cane hakikujwe ibiti vyakunze cane bitanga umuyaga. Imbere yiryo shure hariho imodoka ihagaze hanze.

Mu kigo c'amashure y'intango, harimwo inyubakwa z'ubwiherero zubatse neza n'amatafari ahiye. Imbere harateye ibiti, ivyo biti bavyanitseko impuzu.

Mu kigo c'amashure matomato. Inyubako y'ubwiherero yubakishije amatafari ahiye. Isize irangi hejuru no hasi ryera. Umuryango uja mu bwiherero wubakishijwe n'imbaho z'ibiti.

Ikigo c'amashuri matomato cubatse neza cane inyubako irageretse yubakishije amatafari ahiye ifise inkingi zikomeye mu kibuga nta vyatsib bih ari hari umusenyi.

Mukigo c'amashuri matomato; Umupira wogukina abanyeshuri bakoresha kandi aribo bawikoreye bakoresheje impuzu zatabutse hamwe n'utumwanya. N'umupira ukomeye.

Mu kigo c'amashure mato mato N'ishure ryubatse neza cane .Imbere rifise ikibaho cirabura, kikaba kiriho impapuro zimanitseko icyigwa vyerekana indome.

Ikigo c'amashure mato mato, ni inyubako nziza cane yubakishije amabuye hasi, inzira abanyeshure bacamwo kugira bagere mw'ishuri hejuru aho bahonyora hagiye hagerekeranye gushika hejuru.

Ikigo c'amashure abanza cubatse ahantu heza cane. Ico kigo cubatse n'amatafari ahiye. Gisakaje amabati atukura. Mu kibuga hari ivyatsi. Kandi hakaba n'ibiti biteye harimwo ivyakuze cane. Hepfo y'ikigo c'amashuri, hari ibarabara.

Mu kigo c'amashure imato mato gifise inyubako z'amashure nyinshi inyubako zubatse neza cane amatafarahiye amadirisha amanini cane atanga umuyaga mu kibuga nta vyatsi bihari ni umusenyi gusa abanyeshure bari imbere y'amashure.

Mukigo camashure mato mato inyubako nziza cane yabayobozi yubakishijwe amatafari ahiye kuruhome hasize irangi ryera kunkingi zigize iyonyubako zisize irangi ryumuhondo

Mu kigo c'amashure matomato. Gifise inyubako nziza cane, yubakishijwe amatafari ahiye. Inkingi zisize irangi ryera. Mu kibuga, nta vyatsi bihari, hariho udusenyi dukeduke.

Mukigo c'amashure mato mato, n'ikigo cubatswe ahantu hanini, inyubako irageretse rimwe, imbere y'inyubako hari abanyeshuri bahagaze abandi bicaye, mukibuga hariho abanyeshure babiri bari kugenda.

Mu kigo c'amashure matomato. Ni ikigo kinini, cubakishijwe n'amatafari ahiye. Kikaba gisakajwe n'amabati yera. Abanyeshure bari mu kibuga bariko barataha. Bambaye impuzu ziranga ikigo c'amashure.

Ikigo camashure matomato, mubiro vyumuyobozi vyubatse neza risize irangi ryera kuruhome hamwe no hejuru. harimwo akabati karimw ibikoresho hejuru harimw ibikombe bagiye bahabwa mukigo.

Mukigo ca mashure mato mato inyubako igaragaza ubwiherero yubakishijwe amatafari ahiye imbere n'inyuma urugi rukozwe n'imbaho zibiti.

Mu kigo c'amashure matomato. Mw'ishure haramanitse urupapuro rwerekana imenyeshagihe, ivyigwa bitangigwaho, umunsi, amasaha eka n'icigwa kiri butangwe uwo munsi.

Mu kigo c'amashure matomato. Gifise ishure yubatse neza, yubakishije amatafari ahiye. Gifise ikibaho abanyeshure bigirako, kiriko ingengabihe y'ivyigwa. Imbere y'ikibaho cirabura, hariho akabati kabikwamwo ibikoresho vya mwarimu.

Mu kigo c' amashuri matomato, n' amashur' ar' ahantu heza can' akikujwe n' ibiti bikunze bitang' umuyaga, imbere yo mu mashure harih' ibicapo biryoher' abana batobato babikinisha.

Ikigo camashure abanza cubatse neza cane gikikujwe nibiti vyakuze birebire abanyeshure bahagaze imbere yamashure yabo bigiramwo hari nimpuzu zanikiye imbere yamashure

Ikigo c'amashure mato mato ,ifise inyubako igeretse rimwe yubakishijwe n'amatafari ahiye, impande yiyo nyubako harih'ibiti vyakuze bitanga umuyaga, impande yiyo nyubako hariho amabendera harimwo n'ibendera ry'igihugu.

Mu kigo c' amashure matomato, ishure ryubatse neza ryubakishij' amatafar'ahiye, rifis' umuryango wubakishij' ivyuma, imbere mw' ishure harimw' inteb' abanyeshure bicarako mu gihe bariko bariga.

Mu kigo c'amashure abanza, abana babiri bariko bariga ikoranabuhanga bakoresheje mudasobwa, bicaye ku ntebe bariko mw'ishure bariko bariga bakoresheje mudasobwa.

Mu kigo camashure matomato ,inzu yubatse neza cane ,yigishirizamwo ibijanye nikorana buhanga , hariho mudasobwa umunyeshure yicaye kuntebe ariko akoresha mudasobwa.

Mu kigo c' amashuri abanza. Harimwo inyubako nziza cane yubakishije amatafari ahiye. Umuryango ukozwe mu vyuma. Hejuru y' umuryango handitse ko ari inyubako y' abayobozi .

Ikigo cubatse ahantu heza cane, c'ubakishijwe amatafari ahiye, isakaje n'amabati asanzwe yera, mu kibuga, barubatse ikibuga c'umupira w'amaboko.

Mukigo c’amashure abanza, ico kigo c’ubakishije amatafari ahiye, kirafise amadirisha manini kandi imbere yaho ntavyatsi bihari hara haruye hari umusenyi, hakaba hariho ikibanza cawugenewe abashitsi bashiramwo imodokari zabo.

Mu kigo c'amashuri matomato gifise inyubako nziza cane igeretse kabiri yubakishije amata farahiye ku nkingi hasize iranga ryera impandi y'iyo nyubako hari ibigega bifata amazi avuye ku mabati impande y'ivyo bigega harateye ibiti bigufi bisharije neza ikigo.

Mu kigo c'amashure abanza, hariho inyubako nziza yagenewe kubikamwo ibitabu abanyeshure bakoresha na mwarimu. Ivyo bitabo bikaba bibitse mu kabati gakozwe n'imbaho z'ibiti.

Mu kigo c'amashure abanza mu kigo harimwo abanyeshure bicaye hanze mu bwugamo imbere y'abanyeshure hariho abarimu babiri bahagaze imbere y'amashure ure.

Mu kigo c'amashuri matomato, ishure ryubatse neza cane rikaba ririmwo ibikoresho vyo kwiga ikoranabuhanga, umunyeshure ari imbere ya mudasobwa ari kwiga ivyerekeye ikoranabuhanga.

Mu kigo c'amashuri abanza amashuri yubatse neza ageretse kabiri yubakishije amatafarahiye imiryango y'amashuri asize irange risane icatsi kiba isi mu kibuga abanyeshuri ni ho bahagaze.

Mukigo c'amashure mato mato, n'ishure ryubakishijwe amatafari ahiye rikaba rifise intebe nyishi abanyeshure bicaraho igihe bari kwiga.

Ikigo kinini c' amashure y' intango. Ikigo cubatswe ahantu neza cane. Imbere hari igiti kinini cakuze cane. Mu kibuga, barubatseho ikibuga co gukiniramwo umupira w' amaboko .

Ikigo camashure matomato mwishure ryubatse neza gifise ikibaho abanyeshure nababarimu bakoresha mukwiga kikaba cirabura umwarimu ahagaze imbere ariko yigisha icirwa cikirundi

Ikigo camashure matomato ni nyubako yifashishwa mubwiherero hakaba ninyubako bigiramwo, izo nyubako zose zubakishijwe n'amatafari ahiye .impande yinyubako hari ibitoki hakaba n’ibiti bihateye vyiza bizana umuyaga.

Mu kigo c'amashure mato mato, inyubako yubatse neza cane imbere irasize irangi ryera, irafise akabati kabikwamwo ibikoresho abanyeshure bifashisha na mwarimu, ibitabo eka n'ingwa.

Mu kigo c'amashuri matomato citiriwe inyenyeri z'ejo, n'ikigo ciza cane, ku rugo baranditseko ibimenyetso biranga ico kigo, hanze hahagaze imodoka, imbere abana bari gukina.

Mukigo c'amashure abanza. Ikigo gifise ishure rikaba ririmwo imeza zigeretseko ibitabo abanyeshure bakoresha. Muri iryo shure harimwo abarimu babiri bicaye.

Mu kigo c'amashuri matomato ishure ryubatse neza risize irangi ry'umuhondo imbere hakaba hariho ikibaho abanyeshuri bigiraho c'iranga iryirabura rikaba candiza seho ikibazo kijanye no gutoranya ibisubizo.

Mu kigo c'amashuri mato mato, ishure rinini cane ryubatse neza risize irangi ryera imbere, aha hera ku madirisha hasize irangi ritukura, mw'ishure hari intebe n'imeza zipanze neza zubakishije ivyuma hasi hejuru akaba ari imbaho z'ibiti.

Mu kigo c'amashure matomato, hariho umupira abana babangishije impuzu hamwe n'utumwanya, n’umupira mwiza cane.

Mukigo c'amashure matomato inyubako y'abayobozi ikoze neza kurukuta isize irangi ryera. Harimwo intebe yirabura nziza. Hakaba harimwo n'ibikoresho vyabayobozi.

Ikigo c'amashure matomato, n'ishure ryubatse neza rikaba ryubakishijwe n'amatafari ahiye. Rifise idirisha rinini rigaragaza umuco mw'ishuri.K ruhome hakaba hariho urupapuro rugaragaza urukiramende.

Mu kigo c'amashure matomato, harimw' ishure ryubakishij' amatafar'ahiye, hariho n' ikibaho abanyeshure na mwarimu bifashisha mu kwiga, imbere yikibaho hariho akabate kukubik' ibitabo vya mwarimu n 'abanyeshure iruhande harih' agakoresho ko gushiramw' imyanda.

Mu kigo c'amashure mato mato. Ishure ryiza cane rifise ikibaho co kwigirako cirabura. Umunyeshure ahagaze imbere ari gusobanurira abandi banyeshure icigwa kijanye n'ibiharuro.

Mu kigo c'amashuri mato mato amashuri yubatse neza asize irangi ry'umuhondo hejuru hasi asize irangi ry'umweru amadirisha n'ivyuma bifashe amabati bisize irangi ry'ubururu amabati asize irangi ritukura.

Mu kigo c' amashuri mato mato. Ni ikigo cubatse neza cane, ku rugo harasize irangi ritukura, irindi ry' umuhondo. Mu kibuga, barubakiye abanyeshuri aho baza gukinira uruvuma. Naho rukaba rufise irangi ritukura n' iry' umuhondo. Impande yaho, hariho ivyatsi.

Mu kigo c'amashure matomato. Ubwiherero bw'abanyeshure bwubatse neza, bwubakishije amatafari ahiye, busize irangi ryera. Inzugi nazo zisize irangi ry'ubururu.

Mu kigo camashure matomato nikigo cubakishije amatafari ahiye. Mukibuga barubatse ibibuga vyiza cane vy'umupira wamaboko.

Ikigo c'amashuri abanza, ni ikigo kinini cubatse ahantu heza, gikikijwe n'ibiti bateye biri gukura, imbere yico kigo, mu bwinjiriro bwi kigo hahagaze imodokari, imbere yaho hari n'abantu babahagaze.

Mu kigo c' amashur' abanza cubatse neza harimw' ishure ririmw' ibitabo hakabamwo n' intebe z' ibiti, hariho n' imitak' ibir' itukura hakabamwo kandi n' ibicapo bimanitse kurukuta.

Mukigo c'amashure matomato ishure ryubatse ahantu heza ni ishure ririmwo impapuro risobanura neza ivyo abanyeshure bakoresha mukwiga neza ibiharuro.

Mu kigo c'amashuri mato mato, inyubako yubatse neza isize irangi ryera imbere mw'iyo nyubako ariho intebe yirabura igaragaza ko ariyo muyobozi hamwe n'ibitabo biri ku meza umuyobozi akoresha.

Ikigo c'amashure y'intango, ni ikigo kinini cubatswe ahantu heza. Igice kimwe c'amashure gisakajwe n'amabati asa n'icatsi kibisi, ikindi gice c'inyubako gisakajwe n'amabati atukura.

Ikigo c'amashure abanza cubatse ahantu hanini cane gifise amashuri menshi yubakishije amatafari ahiye, abanyeshure bavuye kw'ishure bari gutaha hari ibarabara riri impande y'ikigo c'amashure bariko barakora.

Ikigo c'amashure abanza, gifise ubwiherero, bwubakishije amatafari ahiye, kandi inyuma y'ubwiherero hari ibiti birebire kandi vyiza cane.

Ikigo c' amashure matomato kirimw' inyubako y' amashure yubatse neza can' imbere harih' ikibaho cirabura abanyeshure bigirako, harinw' intebe nyinshi cane zikozwe mu mbaho z' ibiti.

Mu kigo c' amashure matomato, ishure ryubatswe neza cane ryubakishij' amatafar' ahiye, rifise n' idirisha rinini ritang' umuyaga mw ishure hari intebe; intebe nyinshi cane abanyeshure bicarako zikozwe mu mbaho z,ibiiti.

Mu kigo c' amashur' abanza gifis' inyubakwa zubats' ahantu hanini, zikikujwe n' ibiti bateye birebire birakuze, mu kibuga har'umudug' uhagaze, mu kibuga ntavyatsi bihari har' umusenyi haraharuye.

Mu kigo c'amashuri abanza hari ishure ryiza cane, harimwo n'umwana yicaye ku ntebe ikozwe n'ivyuma hejuru hakaba imbaho z'ibiti, umwana ari kwiga afise ikaye imbere yiwe akagira n'igitabo co kwigiramwo.

Mu kigo c'amashure mato mato, ni ikigo gifise inyubako nziza, hejuru rikaba risize irangi ryera, hasi rikaba risize irangi ritukura. Imbere y'inyubako hariho imodoka ihagaze hanze.

Mukigo c'amashuri matomato; n'ikigo gifise amashuri yubatse neza ageretse kabiri, asize irangi ry'umuhondo. Imbere hariho utwuma twubatse dusize irangi ritukura twakurinda impanuka.

Mu kigo c'amashuri mato mato. Ni ikigo cubatse ahantu heza, hakikujwe n' ibiti birebire bitanga umuyaga . Imbere y' ikigo, hariho imodoka ihagaze.

Mu kigo c'amashuri matomato, ishuri ryubatse neza, mw'ishuri harimwo umwana arikwiga yicaye kuntebe imbere yiwe hariho ikaye arikwigiramwo hamwe n'ibitabo.

Mu kigo c'amashuri y'intango hari ishure ririmwo intebe intebe zikaba zikozwe mu biti mu mbaho z'ibiti hakaba hari ishakoshe yirabura iteretse hejuru ku meza nta munyeshubure urimwo.

Mukigo c'Amashure matomato. Gifise Amashure yubatse neza, asize Irangi ritukura ,Amadirisha manini, akikujwe n'irangi ryera. Imbere y'Amashure, Abanyeshure, bari mukibuga, bambaye umwambaro uranga Ikigo.

Mukigo c'amashure matomato ni amashure meza yubakishije amatafari ahiye akaba asakajwe namabati yera imiryango hamwe namadirisha hasigishije irangi ry'ubururu mukibuga hariho utwatsi kuruhande ahandi naho haraharuye ntabwatsi buhari.

Mu kigo c'amashuri mato mato ifise inyubako nziza cane zubakishijwe amatafarahiye ku nkingi zikomeye zisize iranga irera ikibuga ni ikibuga kinini, kandi kirimwo utuguye dutoduto.

Mu kigo c'amashure matomato. Amashure afise inyubako yubakishije amatafari ahiye, ariko zisakajwe n'amategura. Imbere y'amashuri hari abana bahagazeho. Kandi mu kibuga hari uduti tuzana umuyaga tuhari.

Mu kigo c' amashuri matomato hari inyubako yubatse neza cane irimwo imeza nziza cane yubakishijwe n'imbaho z'ibiti hateretseko umubumbe w'isiwe erekana igishusho c'uko isi imeze.

Mu kigo c'amashuri matomato ifise inyubako nini yubakishije amatafari ahiye. Ifise n'imiryango yubakishijwe ivyuma. Amadirisha nayo nyene yubakishijwe ivyuma. Imbere ifise inkingi z'ivyuma.

Mukigo c'amashuri matomato umupira wogukina abanyeshuri bakinisha mukibuga ukozwe n'impuzu hamwe n'utumwanya kugirango umupira ukomere.

Ikigo kinini c'amashure abanza giherereye mukibezi gifise ibibanza vyinshi abana bigitamwo abana bari mukibuga bari gukina akandi bambaye imyambaro zirangaikigo cishuri.

Mu kigo c'amashuri abanza amashuri yubatse neza yubakishije amatafarahiye amadirisha manini yatangawe umuyaga abana bari mu kibuga bari kugenda umuyikoreye ibase uwundi afise agashako oshi n'umupira mu mutwe uwundi ahetse agasha koshi mu mugongo.

Ikigo c'amashuri imato mato iikigo cubatse ahantu hanini gifise ibiti binini cane bitsana umuyaga urugorwa'ishure rukabagubakishijwe amatafarahiye inyuma y'ikigoca amashure hari abanyeshure bari gutaha.

Mu kigo camashure matomato , inyubako zamashure Hakaba hari inyubako yubwiherero inyubako zose zubakishijwe namatafari ahiye imbere mukibuga hateye ibiti bitobito bavyanikiyeko impuzu .

Mu kigo c'amashuri mato mato ishuri ryubatswe neza cane vyagenewe kubika ibitabo vyifashishwa n'abanyeshuri hamwe na mwarimu mu kwiga ivyirwa vyabugenewe ivyo bitabo bikaba bibitse neza mu kabati ubakishijwe mbaho zibiti.

Mu kigo c'amashure mato mato, ishure ryubatse neza cane, ryubakishije amatafari ahiye. Ku ruhome hariko urupapuro runini cane rwanditseko ibiharuro abanyeshure bifashisha mu kumenya guharura.

Mukigo c'amashure matomato ishure ryubatse neza ryubakishije amatafari ahiye. Kuruhome hariho igipapuro kinini abanyeshure bifashisha barikwiga umupira, intebe ,igiti, ikaramu, eka n'ibindi.

Mu kigo c'amashuri mato mato ishure ryubatse neza cane imbere rirasize iranga iryera hakaba hariho ububiko bw'ibitabo abanyeshure bifashisha mu kwimenyereza ivyirwa hari yi imeza zitandukanye zo kwicarako hari izirabura izitukura n'izisa n'umuhondo.

Mukigo c'amashure mato mato, harimwo abanyeshure barahagaze abandi baricaye, hari intebe abanyeshure bicarako mukwiga, hakabaho ikibaho cirangi ryirabura.

Mu kigo c' amashure matomato, gifis' inyubako z'amashure nziza zubakishij' amatafar'ahiye, hamwe harih' inyubak' igeretse, isiz' irangi ryera ku nkingi, mu kibuga ntavyatsi bihari haraharuye.

Inyubako y'amashure mato mato, nishure ryubatse neza cane ryubakishije amatafari ahiye, amadirisha ni manini atanga umuyaga yubakishijwe ivyuma.

Igiigo ciza c'amashuri abanza gifise ikirasi c'ukwigiramwo ivyo ikoranabuhanga abanyeshuri keza na akabura barikwiga ikoranabuhanga bakoresheje umudasobwa.

Mu kigo c'amashuri mato mato ni ikigo cubatse ahantu hanini amashuri yubakishije amatafari ahiye harimwo ibiti bateye birebire bikuze bitanga umuyaga mu kibuga nta vyatsi bihari harutubuye dutoduto.

Ikigo c'amashure mato mato, n'ikigo cubatse mukibanza kinini cane, hanze hateyemwo ibiti bitanga umuyaga ,hariho n'ivyatsi vyiza cane, hariho n'ibiti biteye bigufi, vyo gushariza amashure.

Mukigo c'amashure matomato gifise inyubako nziza cane igeretse ko rimwe. Yubakishije amatafari ahiye inkingi zamashure zisigishije irangi ryera, mukibuga haraharuye ntavyatsi bihari.

Ikigo c'amashure matomato, ishure ryubatse neza cane hicayemwo abana babiri bari kwiga bakoresheje mudasobwa, bari gusoma ivyanditse muri mudasobwa.

Mukigo camashure mato mato nikigo gikikujwe nibiti birigukura bitanga umuyaga mukibuga hahagaze imodoka nyinshi zitandukanye iruhande yimodoka harabantu bahahagaze

Mukigo c’amashure abanza, arimwo ishure ryiza cane yubakishije amatafari ahiye, uruhome hariho ikirango kigaragaza abanyeshure ko bari kwiga indome.

Mu kigo c'amashure matomato, ni ikigo gifise amashure ageretse. Inzira abanyeshure bacamwo, barubatse utwuma dukinga impanuka, tukaba dusize irangi ritukura.

Mu kigo c'amashuri matomato ishure ryubatse neza cane ryubakishije amatafari ahiye mwishure hariho icapa kinini abanyeshuri bifashisha mu kwiga indome.

Mukigo c'amashure mato mato. Inyubako nziza cane y'amashure, hejuru isize irangi ryera hasi isize irangi ritukura. Imbere y'inyubako y'amashure harateye ibiti biri gukura bitanga umuyaga. Mukibuga harimwo ivyatsi.

Ikigo c'amashure abanza, ni ishure rinini cane ririmwo intebe, zubakishije ivyuma, hamwe n'imbaho z'ibiti. Ishure risize irangi ryera hejuru, hasi naho risize irangi ritukura.

Mu kigo c'amashuri mato mato, ishure ryiza cane, mw'ishure hariho urupapuro rucafyeko ibikoresho bakoresha mukuja kurima mw'itongo.

Mu kigo c'amashuri mato mato, n'amashuri menshi yubatswe ahantu heza cane, imbere yaho hateye ibiti byarakuze n'ibinini. Mu kibuga harimwo ivyatsi vyameze, kandi Amashuri asize irangi risa n'umuhondo.

Mu kigo c'amashuri matomato mw' ishure yubatse neza cane, hariko imeza iriko impapuro zerekana ingene abanyeshuri biga ibiharuro, hakaba hariko n'ibiharuro bibafasha kumenya ivyo biharuro.

mu kigo c'amashuri mato mato inyubako yubatse neza cane isize irangi ryera ku ruhome imbere harimwo ubu bati bubitse ibitabo abanyeshuri bifashisha hamwe na mwarimu hakaba hariho intebe n'imeza iyo ubukeneye kuza gusoma ibitabo yifashisha

Ikigo c'amashuri matomato ni ikigo gifise ibirasi vyinshi cane cubakishije amatafari ahiye hejuru gisakajwe n'amabati hafise irange ritukura mu kibuga abana bariwa kina, kandi mu kibuga hariho utwatsi duke duke.

Mukigo c’amashure abanza, harimwo inyubakwa nziza cane kuruhome isize irangi ryera, yategekanijwe gushirwamwo ibitabo abanyeshure bifashisha kugira bakarishe ubwenge. Harimwo intebe n’imeza bicarako.

Mu kigo c'amashuri mato mato. Ni ishuri ryubatse neza risize irangi ryera ku rukuta. Harimwo intebe nziza cane zikozwe mu mbaho z'ibiti.

Ikigo c'amashuri mato mato cubatswe ahantu heza cane ,mu biti vyakuze bitanga umuyaga, amashuri yubakishijwe amatafara hiye, barahubatse aho abana bakinira uruvuma.

Ikigo c'amashuri mato mato kiri ahantu heza hateye ibiti harimwo n'ibiti vy'ibigazi, imbere y'ikigo hariho umuntu ahagaze ari kumwe n'intebe zibiri zikozwe mu mbaho z'ibiti.

Mu kigo c'amashuri mato mato ,ifise inyubako y'amashure yubakishije matafari ahiye ifise n'amadirisha manini atanga umuyaga mu ishure hanze hari kikibuga ,abagendeye ikigo bahagarikamwo imodoka.

Mu kigo c'amashure matomato. Ishure yubatse neza, harimwo ikibaho abanyeshure bifashisha mu kwiga, canditseko ibiharuro, kikaba gikoze mu mbaho z'ibiti.

Mu kigo c'amashuri mato mato, inyubako yubakishije amatafari ahiye ,imbere ikaba ifise inkingi z'ivyuma. Isakajwe n'amabati.

Mu kigo c'amashuri mato mato, ni ishure yubakishije amatafari ahiye rikaba rifise idirisha rinini ritanga umuyaga, mw'ishure hari intebe nyinshi intebe zikozwe mu mbaho z'ibiti.

mu kigo c'amashuri mato mato inyubako nziza cane ifise amadirisha manini atanga umuyaga iyo nyubako ikaba yanditseko ko ari icumba ca mwarimu

Ikigo c'amashuri mato mato ni ikigo cubatse neza cane, gifise inyubako igeretse rimwe. Inzira abanyeshuri bacamwo baduga mu nyubako yo hejuru n’ahantu heza cane hubakishije n'ivyuma bifise irangi ritukura.

Mu kigo c'amashure mato mato, hari intebe zipanze neza mu kibuga, izo ntebe zikaba zikoze mu mbaho z'ibiti. Hari ibiti bikikuje izo ntebe, bitanga akayaga, birebire.

Ishure ry'intango ryubatse neza cane riri ahantu heza. Abanyeshure barasohotse bagiye gufata imodokari kugira batahe, bafise amashakoshi yabo arimwo ibitabo n'amakaye, babifise ku mugongo.

Mukigo c'amashure matomato gifise inyubako y'amashure abana bigiramwo hamwe n'inyubako y'ubwiherero. Inyubako zose zubakishije amatafari ahiye, zikaba zisakajwe n'amabati atukura. Abana bari gukina mu kibuga.

Inyubako y'amashure abanza, inyubako yubatse neza cane n'amatafari ahiye, ifise amadirisha manini atanga umuyaga, mu ishure harimwo intebe nziza cane zikozwe mu mbaho z'ibiti.

Mu kigo c'amashure abanza. Hariho inyubakwa y'ishure yubatse atari neza cane. Imbere harimwo urubaho abanyeshuri bigiraho rwirabura. Intebe bicaraho ni iz'ibiti.

Ikigo c'amashuri abanza, cubatse neza kiri ahantu hanini. Uruzitiro rwubakishije amatafari ahiye, kurembo hari umuntu yicaye hakaba hari n'igiti kinini cakuze kandi ciza cane.

Mu kigo c'amashuri mato mato. Mw'ishure ryiza ifise ikibaho co kwigiramwo cirabura. Umunyeshure ari gukora ibiharuro ku kibaho.

Ikigo c'amashuri mato mato, ishure ryubatse neza cane, rifise ikibaho abanyeshuri bigirako, gifise ibara ryirabura, mw'ishure hariho intebe, hasi zikozwe mu vyumba, hejuru ku meza n'imbaho z'ibiti.

mu kigo c'amashure abanza harimwo inyubakwa yagenewe kubikwamwo ibitabo abanyeshure bifashisha ivyo bitabo bikaba biteretse mu kabati keza gakozwe n'imbaho z'ibiti

Mu kigo c'amashure yisumbuye inyubako nziza cane yubakishijwe n'amatafarahiye ikagira idirisha ryubakishije ivyuma hariko n'ibiyo bibonerana ariko harimwo ivyamenetse.

Ikigo kinini camashure yisumbuye cubatse ahantu hanini hiyaguye hari ibiti bitanga umuyaga birebire mu kibuga hari ibice birimwo ubwatsi ikindi naco kikaba giharuye

Mu kigo c'amashure yisumbuye. Inyubako nziza cane isize irangi ry' umuhondo, hejuru isakaje amabati atukura. Imbere hari ibiti bikuze bitanga umuyaga. Hasi hariho utwatsi, harimwo n'impene iri kurisha.

Mukigo camashure yisumbuye inyubako zubatse neza zisize irangi ryera kukibuga hari igiti kinini cakuze kizana akayaga mukibuga hari igice kimwe kirimwo ivyatsi ikindi naco kirimwo umusenyi nudushanga dukenya

Mu kigo c’amashure yisumbuye, ico kigo cubatse ahantu heza cane hakikujwe n’ibiti, imbere y’amashure hari igiti kinini gitanga umuyaga mu kibuga naho harimwo utwatsi twiza cane.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, ishure ryubatse neza cane rifise irangi ryera cane imbere rifise n'ikibaho abanyeshure n 'abarimu bifashisha mu kwigisha abanyeshuri, harimwo intebe zubakishije Imbaho z'ibiti.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, ni ikigo cubatse ahantu heza hateye ibiti biri gukura bitanga umuyaga, inyubako yubw'iherero yubakishijwe amatafari ahiye kandi izungi zigize ubwo bwiherero, bukoreshejwe n'imbaho z'ibiti.

Kw'Ishure ry'isumbuye, rifise inyubako nyinshi ryubatse ahantu hanini, ryubakishije amatafari ahiye. Imbere y'Amashure, barahateye ibiti bitoya, Vy'ugushariza Amashure. Hari n'igiti kinini cane, gitanga Umuyaga.

Ikigo c’amashuri yisumbuye, ikigo cubatse neza cane, gifise inyubako igeretse kabiri , hagati mukigo harimwo abanyeshure, bamwe barahagaze abandi bari kugenda.

Ikigo c'amashure yisumbuye, hasi cubakishije isima, kirimwo intebe y’ibiti, imbere hari kibaho abanyeshuri bigira ko cirabura, hejuru y’ikibaho hasize irangi ryera gifise n'amadirisha, atanga umuyaga manini.

Ikigo c'amashuri yisumbuye cubatse neza kiri ahantu heza amashuri yubatse ageretse kabiri hari imodoka ihagaze imbere y'amashuri mu mbuga haraharuye nta vyatsi bihari hiryay amashuri hari ibiti biteye vyakuze birebire, kandi vyiza.

Mukigo camashure yisumbuye hari ibiti vyakuze birebire bitanga umuyaga hari ikirundo cumusenyi abantu babiri bicaye kuwomusenyi uwundi arahagaze kukibuga hari utwatsi twameze ahandi naho hari umusenyi

Mu kigo c'amashure yisumbuye ni amashure meza yubakishijwe n'amatafari ahiye mu kibuga hari ibiti biteye vyakuze birebire bitanga umuyaga hari ibendera ry'igihugu mu kibuga haraharuye.

Ikigo c'amashure y'isumbuye kiri ahantu heza, gikikujwe n'ibiti vyakuze birebire, ayo mashure akaba yubatse neza, yubakishije amatafari ahiye, imbere yaho hari imodoka zihagaze ziparitse mu kibuga, inyuma y'amashure hari utwatsi twahameze twiza, harimwo n'amateke.

Ikigo c'amashure y'isumbuye, ikigo gifise inyubako ndende kandi nini, isize irangi ryera hejuru, hasi ikaba isize irangi ry'ubururu, imbere y'inyubako hari ivyatsi bihari, hamwe n'ibiti birebire vyakuze bitanga akayaga.

Mu kigo c' amashure y' isumbuye citiriwe Mutima Mweranda ci bujumbura, cubats'ahantu heza, imbere har' ibiti birebire bizan' umuyaga, k' urugo rwico kigo rwubakishijwe n' amatafar' ahiye hakaba hari n' amadirisha manin' atang' akayaga.

Mu kigo c'amashure yisumbuye. Bafise inyubako zubakishije amatafari ahiye. Mu kibuga hariho ibendera y'igihugu. Hakikujwe n'ibiti biteye kandi birebire bizana umuyaga.

Kukigo c'amashuri yisumbuye; n'ikigo kinini gifise inyubako igeretse yubakishije amatafari ahiye. Imbere y'ikigo har'igiti kiriko ibendera ry'Igihugu; hagati mukibuga umwana arikuja kw'ishuri.

Mukigo camashure yisumbuye gifise inyubako nini cane igeretse kabiri inyubako ikaba yu akishijwe namatafari ahiye kunkigi hakaba hasizeho irangi ryera mukibuga hagati ntavyazi bihari numusenyi gusa

Ikigo c'amashuri yisumbuye ni inyubako yubatse neza, igeretse kabiri yubakishije amatafari ahiye, ikaba isize n'iranga iryera, impande y'iyo nyubakwa hariho ibige bigabifata amazi abavuye ku mabati.

Ikigo kinini c' amashure y isumbuye, cubatsemw' ibirase vyinsh'abanyeshure bigiramwo yubakishij' amatafar'ahiye, haruguru y' amashure hatey' ibiti vyiza birebire, ikibug' abanyeshure bakiniramwo ntavyatsi bihari, biharuye neza, kandi kirimw' uducanga twiza.

Ikigo c'amashure yisumbuye, kiri ahantu heza cane, inyubako zubakishije amatafari ahiye, zikaba zifise n'amadirisha manini atanga umuyaga. Zisakajwe n'amabati afise irangi ry'icatsi kibisi. Mu kibuga hateyemwo utwatsi twiza cane, harimwo n'uduti dutoduto turi gurakura.

Mu kigoc' amashure yisumbuye mw'ishure ryubatse neza ryubakishije amatafarahiye hejuru risize iranga iryera rifise amadirisha manini atanga akayaga mwishure intebe ziravyuye.

Mu kigo c'amashure y'isumbuye, ishur' ryubatse neza cane, imbere rikaba risiz' irangi ryera rifise n' ikibah' abanyeshure bigiraho kigabuyemw' incuro zitatu.

Mu kigo camashure yisumbuye cabujumbura nikigo ciza cane cubatse ahantu hari ibiti birebire vyakuze bitanga umuyaga ico kigo kikaba cubakishijwe canecane namatafari ahiye kirafise namadirisha manini atanga umuyaga

Kwishure rikuru ryisumbuye rifise inyubako igeretserimwe ryubatse neza amatafari inkigi zise irangi ryera mukibuga hari imodoka zihagagaze ikibuga kikaba gifise uruhande rumwe ivyatsi ahandi naho haraharuye

Mukigo c'amashure yisumbuye, inyubako yamashure nziza cane igeretse rimwe yubakishije amatafari ahiye. Ninkingi zigize iyo shure zikaba zisize irangi ryera, mukibuga harimwo abanyeshure kandi mukibuga hateyemwo ibiti bizana umuyaga.

Mu kigo c'amashure y' isumbuye, inyubako yubatse neza cane, isiz' irangi ryer' imbere, harimw'ububiko bw' ibitabo hakabamw' intebe nyinshi hamwe n' imeza; kumeza hariho mudasobw' itwikiriye n' impuzu yirabura.

Kwishure ryisumbuye ishure rifise unyubako igeretse cane rimwe ryubakishijwe amatafari ahiye inkigi zisize irangi ryera mukibuga barubatse ikibuga cumupira wamaboko

Mu kigo c'amashure yisumbuye, ikigo cubatse ahantu heza cane hakikujwe n'ibiti vyakuze birebire, imbere mu kibuga hari ivyatsi vyameze hariho impene iriko irabirisha.

Mukigo camashure yisumbuye cimyuga cubatse neza cane gisize irangi ryera kurugo hubakishijwe amatafari ahiye hamwe no kwirembo hubakishije amabuye imbere hariho ibiti bitanga umuyaga biriko birakura bikiri bito

Ikigo c' amashure yisumbuye gifis' amashure menshi meza y'ubatse neza mu kibanza kinini. Mu kibuga, har' ibiti vyakuze birebire bitang' umuyaga, hasi har' ivyatsi bike bike, imbere y'amashure harih' aho bubakiye hac' amazi.

Mukigo camashure yisumbuye ikigo gifise inyubako nziza cane inzu igeretse kabiri hakaba niyindi nzu itageretse mukibuga hariho igice kimwe kirimwo ivyatsi ikindi naco kikaba giharuye

Mu kigo camashure yisumbuye gifise inyubako igeretse kabiri, izonyubako zubakishije amatafari ahiye Kandi zifise irangi ryera, ntavyatsi bihari hari umucanga wonyine.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, bafise ikibuga kinini harimwo imiduga ihagaze, hariho yirabura, iy'ubururu, iyera, kandi ico kibuga hirya yaho hateye ibiti bikuze kandi birebire.

Ikigo c'amashure yisumbuye. Gifise inyubako nziza cane. Ishure rifise irangi ry'umuhondo imbere. Hakabamwo n'ikibaho cirabura, imbere y'ikibaho hari imeza nini umwarimu akoresha.

Mu kigo camashure yisumbuye inyubako yubatse neza cane, isize irangi ry'umuhondo kurukuta ikaba Ifise imiryango myinshi, hejuru isakaye neza namabati.

Mu kigo c'amashure yisumbuye. Gifise amashure yubatse neza cane, yubakishijwe amatafari ahiye. Imbere y'ayo mashure, harateye uduti twiza two gushariza imbere y'amashure. Mu kibuga, nta vyatsi biriho haraharuye.

Mu kigo camashure yisumbuye nikigo cubatse ahantu hateye ibiti hariho nivyatsi. Inyubako zagenewe ubwiherero zubakishije amatafari ahiye imiryango nayo yakozwe mu mbaho zibiti.

Mu kigo c'amashure yisumbuye harimwo inyubakwa nziza cane. Ku ruhome hasize irangi ry'umuhondo. Iyo nyubakwa ikaba ifise imiryango myinshi cane.

Mukigo camashure yisumbuye mwishure ryiza cane risize irangi ryumuhondo harimwo ikibaho abanyeshure bigiraho cirabura imbere yikibaho hariho imeza nini ikozwe mumbaho nibiti

Mu kigo c'amashure yisumbuye. Abanyeshure bicaye mu kibuga. Hariho ibiti vyiza cane, bicaye ku ntebe zikozwe mbaho z'ibiti. Abanyeshure bambaye umwambaro uranga ikigo bigamwo..

Ikigo c’amashure yisumbuye, Ikigo cubatse neza cane, inyubako yico kigo irageretse. Yubakishije amatafari ahiye. Nurugo rugize ico kigo, rwubakishije amatafari ahiye.

Mukigo cisumbuye, mukigo hariho ishure ryiza cane ifise ikibaho cokwigirako c’irabura, umwarimu yanditseho kurico kibaho isuzuma vyigwa.

Mu kigo c'amashure yisumbuye. Ishure ryiza cane ryubatse rifise amadirisha manini atanga umuyaga. Arimwo intebe, intebe nyinshi kandi zikoreshejwe n'imbaho z'ibiti.

Kwishure ryisumbuye. Ishure ryubatse neza cane rifise inyubako zibiri zifatanye zigeretse. Zubakishije amatafari ahiye, kunkingi hasize irangi ryera, mukibuga hari abariko barakina umupira wamaboko.

Mu kigo c'amashuri yisumbuye ni ikigo kigizwe n'amashuri atarimake yubatse neza asize iranga ryera hejuru hasi na ho asize iranga ryirabura amabati asakaje ayo mashure akaba afise irangi ry'icatsi kibisi.

Kwishure ryisumbuye, hari ishure ryubatse neza ryubakishijwe amatafari ahiye irangi ryera rizize hejuru hamwe ninkingi, rifise ikibaho abanyeshure bifashisha cirabura intebe zikozwe mubiti vyimbaho ziravyuye bariko barakoropa.

Mu kigo c'amashure yisumbuye. Ni ikigo cubatse neza cane, inyubako irageretse, yubakishijwe n'amatafari ahiye. Inkingi zubakishijwe n'amatafari ahiye. Imbere y'amashure harateye igiti ciza kirekire. Mu kibuga nta vyatsi bihari.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, mwishure harimwo abanyeshure bari kwiga. Umwarimu ahagaze imbere yabo ari kubigisha. Abanyeshure bambaye umwambaro uranga ikigo, bicaye ku ntebe bose.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, ishure ryiza cane rifise ikibaho abanyeshure bigirako. Imbere y'ikibaho hari imeza nini umwigisha yifashisha guterekaho ibitabo.

Ikigo camashure yisumbuye ikigo cubatse ahantu hateye ibiti vyakuze nibindi birebire cane mukibuga harimwo inzira bubatse bubakishije ivyubakisho bikomeye

Ikigo c'amashure yisumbuye, ni ikigo cubatse neza cane, cubakishije amatafari ahiye, n'inyubako igeretse kabiri, isize irangi ryera. Imbere yiyo nyubako, hariho ibigega bifata amazi.

Mu kigo c'amashure yisumbuye. Ni ikigo gifise inyubako zitandukanye, harimwo n'inyubako ndende igeretse kabiri. Cubatse ahantu heza cane, imbere y'amashure hahagazemwo imodokari.

Ikigo camashure yisumbuye ishure ryubatse neza cane ryubakishije amatafari ahiye mwishure harimwo intebe nyinshi intebe zikozwe mumbaho zibiti imbere mwishure hariho ikibaho abanyeshure bifashisha mukwiga cirabura

Mukigo c’amashure yisumbuye , Ikigo gifise inyubako igeretse kabiri, cubakishijwe n’amatafari ahiye. Ikaba isakajwe n’amabati afis’irangi ritukura, mukibuga barahubatse ,ikibuga co gukiniramwo umupira w’amaboko.

Mu kigo c'amashuri yisumbuye inyubako y'amashure igeretse rimwe yubakishije amatafarahiye imbere y'iyo nyubako hariho igiti gikuze gitanga umuyaga hakaba hariho n'ibendera ry'igihugu c'uburundi.

Mu kigo c'amashuri yisumbuye inyubako nziza cane igeretseho kabiri yubakishijwe amatafari ahiye inkingi zisize irangi ry'ubururu imbere y'inyubako harimo bdoka zihagaze mu kibuga hariho ibendera ry'igihugu c'uburundi.

Mu kigo c'amashure yisumbuye harimwo ishure ryiza cane rifise ikibaho co kwigiraho cirabura imbere hariho imeza nini ikozwe mu mbaho z'ibiti iryo shure rifise idie isharinini.

Ikigo c'amashuri yisumbuye gifise inyubako nziza cane, inyubako imwe yubakishijwe amatafari ahiye, iyindi n'inyubako yubakishijwe amatafari ahiye kandi ariko igeretse, imbere y'izo nyubako harateye ibiti bisharije vyiza cane bigufi.

Mu kigo c'amashure yisumbuye harimwo inyubako nziza cane yagenewe kubika ibitabo abanyeshure n'abarimo bakoresha mu kwiga harimo, kandi ikaziye y' amafanta hakabamwo nutudobo bagenewe kubika imyanda.

Mu kigo c'amashure yisumbuye kigizwe n'inyubako zitandukanye mu kibuga hariho ibendera ry'igihugu c'uburundi hafi y'ibendera hari imodoka yirabura ihahagazemu ukibuga hari igice kimwe kirimwo utwatsi twiza ahandi na ho nta bwatsi burimwo.

Mu kigo c' amashure y' isumbuye, inyubako nini can' isiz' irangi ryer' ifis' amadirisha manin' atang' umuyaga, inyubako yamanama harimw' abantu benshi bicaye kuntebe z' ivyuma zifis' irangi ritukura.

Mu kigo c'amashure yisumbuye. Inyubako yubakishijwe n'amatafari ahiye. Harimwo intebe abanyeshure bicarako hakaba hariho n'imeza ziriko mudasobwa. Harimwo abarimu babiri bahagaze imbere.

Ikigo c'amashure yisumbuye. Ni ikigo gifise inyubako nziza cane ikomeye gisize irangi ryera. Imbere y'iyo nyubako hahagaze imodoka zirenga zitatu. Imbere y'iyo nyubako kandi hari ibiti birebire vyakuze vy'ibigazi.

Mukigo c'amashure yisumbuye, ishure ryubatswe neza, rwubakishije amatafari ahiye, ku nkingi hasize irangi ryera, imbere mw'ishure hariho ikibaho abanyeshure bifashisha gifise irangi ryirabura.

Mu kigo c'amashure yisumbuye. Ku kibuga c'umupira, hariho abanyeshure bari kwiga bafise ingoma bari kwiga gutamba ingoma.

Mu kigo c'amashuburi yisumbuye gifise inyubako nziza cane inyubako zubakishije amatafari ahiye harimwo n'inyubako zisize iranga irera mu kibuga hateyemwo ibiti bitanga umuyaga, kandi mu kibuga hariho imodoka zihagaze.

Mu kigo c'amashuri yisumbuye inyubako yubatse neza yubakishije amatafarahiye inkingi z'iyo nyubako zisize iranga iryera hariho n'urubaho abanyeshuri bigiraho rusize iranga iryirabura.

Ikigo c'amashuri yisumbuye citiriwe umumarayika Gaburiyeri. Icokigo gifise urugo gwubakishije amatafari ahiye. Kikagira n'urugi gw'icuma. Murugwo rugo harimwo ibiti bateye birebire kandi binini.

Mu kigo camashure yisumbuye , ishure ryubatswe neza , ry'ubakishijwe amatafari ahiye rifise amadirisha manini atanga umuyaga , mwishure harimwo intebe nyinshi zubakishije imbaho zibiti .

Ikigo c'amashure yisumbuye, ishure ryiza cane ryubakishije amatafari ahiye, rifise ikibaho co kwigiraho cirabura. Ku kibaho mwarimu yashizeho isuzumavyigwa, abanyeshure bategerezwa gukora.

Ikigo cisumbuye citiriwe umutima mweranda kiri bujumbura cubatsa ahantu heza hanini imbere harimwo ibiti vyakuze cane bitangwa umuyaga urugo rwubakishije amatafarahiye rukaba rufise n'amadirisha manini agaragaza imbere mu kigo.

Ikigo c'amashuri yisumbuye citiriwe umumarayika gaburiyeli cubatse neza cane gikikujwe n'ibiti vyatewe bikuze cane bitanga umuyaga urugo rw'ico kigo bubakishije amatafari ahiye.

Mu kigo c'amashure yisumbuye ikigo gifise inyubako z'amashure zubakishije amatafari ahiye harimwo n'inyubako igeretse ikaba isize iranga irera ku nkingi zayo hari igi giti kinini kirira mpande y'amashure gitanga umuyaga mu kibuga haraharuye nta vyatsi bihari.

Mu kigo c'amashure yisumbuye hariko inyubako yubatse neza cane yubakishije amatafari ahiye isize n'irangi ryera, ikaba ifise ikibaho cirabura kikaba kiriko ibipapuro vyerekana ivyo abanyeshure biga hariho n'amabwiriza y'ikigo.

Mu kigo c'amashure yisumbuye. Ishure ryiza cane rifise ikibaho cirabura, umwarimu n'abanyeshure bifashisha mu kwigirako. Mwarimu hashizeho umukoro w'ibiharuro.

Inyubako y'amashure yisumbuye ishure ryubatse neza cane ku ruhome rifise irange ryera rirafise n'ikibaho abanyeshuri bigirako cirabura ikibaho kikaba canditseho ikibazo cerekeye nicigwa c'ikoranabuhanga.

Ikigo c'amashure yisumbuye inyubakwa y'amashure yubakishije amatafarahiye iyo nyubakwa ikaba iri mpande y'ibiti vyakuze birebire mu kibuga hari ivyatsi uruhande rumwe urundi ri na ho nta vyatsi bihari abanyeshure bahagaze mu kibuga.

Mukigo c'amashure yisumbuye ni ikigo cubatse neza abanyeshure bari hanze bahagaze imbere yamashure mukibuga hari ivyatsi bikiri bito biri gukura, umwana umukobwa ari kwibomba ari gukaraba iminwe.

Ikigo c'amashuri yisumbuye, kirahantu heza cane musi y'ibarabararya ka burimbo, ikigo cubakishije amatafari ahiye, inkingi z'ico kigo c'amashuri zisize ibara gera , abanyeshuri bari hagati mu kibuga.

Mu kigo c'amashure yisumbuye harimwo ishure ryubatse neza cane hakaba harimwo ibitabo abanyeshure bifashisha harimwo na za mudasobwa abanyeshure bifashisha mu kwiga ikoranabuhanga.

Kw ishure ry' isumbuye ryubatse ahantu heza hanini, hejuru risize' irangi ryera, mu kibuga harimwo ibiti bateye binini kandi bikuze bitanga umuyaga, mu kibuga hasi hariho uruhande rurimwo ivyatsi.

Mukigo camashure yisumbuye inyubakwa yamashure yubakishijwe amatafari ahiye ikaba isize irangi ryera hakaba harimwo nurubaho abanyeshure bigirako urwo rubaho rukaba rufise irangi ryirabura

Ikigo c'amashure yisumbuye. Ni ikigo cubatse neza cane kiri ahantu hateye ibiti, harimwo ibiti vyakuze birebire cane. Ico kigo inyubako yubakishije amatafari ahiye, hariho igice kimwe gisize irangi ryera.

Ikigo c'amashure yisumbuye harimwo ishure ryubatse neza hasiri harimwo amakaro ku rukuta hasi ziranga iryera harimwo abanyeshuri bariko barakurikiramwaa rimu ari kwigisha ahagaze imbere yambaye taguriya yera.

Mukigo camashure yisumbuye ishure ryubatse neza cane rifise ibikoresho vyikorana mahanga mudasobwa zirihejuru kumeza mutubati dufise irangi risa nicatsi buri mudasobwa uhicaye bafise intebe ikozwe mubaho zigiti

Ikigo c'amashure yisumbuye y'i Bujumbura mu Kanyosha. Ikigo kinini cubatse neza cane imbere hateye ibiti biri gukura. Mu bwinjiriro bw'ico kigo barashizeho ikimenyetso kigaragaza iryo shure ryisumbuye.

Mwishure ryisumbuye Rinini cane rifise inyubako yubakishijwe amatafari ahiye mbere hari ibiti vyakuze birebire bitanga umuyaga munzira irubakiye yubakishijwe mu matafari akozwe mumu senyi nisima.

Mu kigo c' amashure yisumbuye. Amashure yubakishije amatafari ahiye, asize irangi ryera ku nkingi zikoze iryo shuri. Mu kibuga hari abanyeshure bicaye bari imbere y' ibendera ry' igihugu c' Uburundi.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, gifise inyubako ndende igeretse rimwe, imbere y'inyubako hari ibiti biteyeho bizana umuyaga binini, hakaba n'ibindi bitobito, mu kibuga hariho uruhande rurimwo ivyatsi, abanyeshure bagaheza imbere y'amashure.

Mu kigo c'amashure yisumbuye ni ikigo cubatse neza cane amashure yubakishije amatafarahiye gikaba gisakajwe n'amabati afise iranga ry'icatsi kibisi mu kibuga hari utwatsi duteye twiza cane twuryoheye ikibuga.

Ikigo camashure yisumbuye kinini cane cubatse neza harimwo inyubako zigeretse kabiri zubakishije namatafari ahiye zikaba zisakaje namabati yera hakaba niyindi nyubakwa yubatse ariko itageretse yamashure hari ibiti vyatewe imbere yamashure vyiza cane mukibuga numucanga ntavyatsi

Mukigo c'amashure yisumbuye n'ikigo gifise inyubako zibiri zirabana ,zubatse neza hejuru zisize irangi ryera, hasi zisize irangi ritukura, hagati y'izo nyubako hariho utwatsi hasi hamwe n'utubuye duto duto.

Hafi nikigo c'amashure yisumbuye, amazu meza y'ubucuruzi asize irangi ry'umuhondo , hari abanyeshure Bambaye impuzu ziranga ikigo bicaye imbere yinzu yubucuruzi.

Mukigo c’amashure yisumbuye, ishure ryubatse neza, ryubakishije amatafari ahiye, ikibaho cirabura, harimwo intebe, hakabamwo naba mama barikwiga, hariho n’umugabo ahagaze imbere arikubahugura.

Inyubakwa yamashure yisumbuye yubatse igeretse kabiri ikikujwe nibiti vyakuze bibiri binini kandi birebire mukibuga hahagaze imodokori kandi mukibuga hari ivyatsi bikase bataratwara muri nyabarega hakaba nibindi vyatsi bidakase

ishure ryisumbuye ryitiriwe umweranda polo ry'ibujumbura, n'ishure ryubatse neza cane, amatafari ahiye n'inkingi ikomeye, rikaba rifise amadirisha manini atanga umuyaga.

Mu kigo c'amashure yisumbuye hariye amashure yubatse neza cane, kandi menshi imbere y'amashure hari igiti kininiya cane cakuze gitanga umuyaga mu kibuga hagati hari ivyo atsi vyahameze hakabaho n'urundi ruhande hari utubuye duto duto n'umusenyi.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, imbere y'ico kigo hari imodoka yirabura ihagaze impande y'ibendera ry'igihugu, hariho izindi nyobako zubatse impande y'ico kigo abantu babamwo.

Mukigo c'amashure yisumbuye gifise amashure menshi cane yubatse neza, hejuru hasize irangi ryera, hasi irangi ry'ubururu, mukibuga hateyemwo ibiti birebire bizana umuyaga, mukibuga hasi hariho ivyatsi.

mu kigo c'amashuri yisumbuye n'ikigo cubatse ahantu heza cane hateye ibiti biri mbere y'inyubako z'amashuri vyarakuze cane bitanga umuyaga mu kibuga hari ivyatsi bito bito bihari hariho n'impene iri kurisha ivyo vyatsi

Mu kigo c'amashure yisumbuye ,ishure ryubatse neza cane ryubakishije amatafar’ahiye ,rifise ikibaho cirabura ,kiriko ivyigwa mwarimu yanditseko bijanye n'ibiharuro ,imbere y'ikibaho hari meza nini hamwe n'intebe vya mwarimu.

mu kigo c'amashuri yisumbuye inyubako nziza cane yubakishije amatafari ahiye ku nkingi hasize irangi ryera ifise ikibaho gikoreshwa n'abanyeshuri hamwe na mwarimu mu ishure hari intebe zikoze mu mbaho z'ibiti.

Mu kigo c'amashuri yisumbuye harimw’inyubakwa yagenewe gukorerwamwo inama .Inama irikirakogwa n'abanyeshuri hamwe n'abavyeyi babo ,bose bicaye mwiyo nyubakwa y'inama ,bicaye ku ntebe zitukura.

Ikigo c'amashure yisumbuye gifise inyubakwa nziza harimwo inyubakwa igeretse kabiri mu kibuga hari imodoka zihagaze kandi hari utwatsi tumeze ku ruhande hakaba n'ahandi hari umusenyi gusa.

Ishure ryisumbuye ryubatse neza. Ryubakishije amatafari ahiye. Imbere mw' ishure hariho ikibaho abanyeshuri bigiraho c'ibara ryirabura. Imbere kandi harimwo intebe zikozwe mu mbaho z'ibiti.

Ikigo kinini c'amashure yisumbuye. Ni ikigo cubatse ahantu hanini gifise inyubako zitandukanye mu kibuga hagati hari imodoka yirabura ihagaze imbere y'ibendera ry'igihugu c'uburundi mu kibuga hari ivyatsi ku ruhande hakaba n'ahandi hatari ivyatsi.

Ishure ry'amashure yisumbuye, ishure ryubatswe neza cane, amatafari ahiye, harimwo intebe abanyeshure bicarako, izo ntebe zikozwe mu mbaho z'ibiti.

kwishure ryisumbuye abanyeshure bicaye mu kibuga barikwiga hakikujwe n'ibiti bikuze bitanga umuyaga abanyeshure bicaye ku ntebe zikozwe mu mbaho z'ibiti

Mukigo c'amashuri yisumbuye gifise inyubako nziza cane, inyubako igeretse ko rimwe ribakicije matafara ahiye ikaba isize n'irangi risa n'umuhondo, hanze hariho impuzu zanikiye ko impuzu zera.

Mu kigo c'amashure yisumbuye ni ikigo gifise ishure ryubatse neza ryubakishije amatafari ahiye gifise n'amadirisha atanga umuyaga manini mw'ishure harimwo intebe n'imeza abanyeshure bicarako bari kwiga.

Mu kigo c'amashuri yisumbuye ishure ryubatse neza cane cubakishijwe amatafarahiye mu ishure ikibaho abanyeshure na mwarimu wabo bifashisha mu kwiga kirirabura canditseho ikibazo kijanye n'ubumenya ingiro.

Mu kigo c' amashure yisumbuye . Mw' ishure ryubatse neza, rifise n' ikibaho co kwigiraho cirabura. Mu kibaho ,handitseho imyimenyerezo. Abanyeshure bategerezwa gukora.

ku ishure ryisumbuye rifise ishure ryubatse neza amatafari ahiye irangi risize ku nkingi ikibaho abanyeshuri bifashisha hamwe na mwarimu cirabura

Kwishure ryisumbuye inyubako yubatse neza cane hari idirisha ritanga umuyaga risize irangi ryirabura rikaba rikingirijwe n'akayunguruzo imbere hari giti cakuze kinini kandi kirekire gitanga umuyaga.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, inyubako ndende yubakishije amatafari ahiye igeretse kabiri, ikaba isize irangi ryera ku nkingi, impande yiryo shure hariho ibigega bifata amazi bibiri kandi binini.

mu kigo c'amashure yisumbuye ishure rinini cane rubatse neza rifise iranga ryera harimwo urubaho abanyeshuri bigiraho mw'ishure harimwo intebe z'ibiti zikoreshejwe n'imbaho

Mukigo camashure yisumbuye gifise inyubako yubakishije amatafari ahiye mukibuga hari ibiti birebire bateye bizana umuyaga mukibuga harimwo ivyatsi bigufi bigufi abanyeshure bahagaze mukibuga

Mu kigo c'amashuri yisumbuye, n'ikigo kigizwe n'amashure menshi yubatse neza. Hejuru hasize irangi ryera hasi naho hasize irangi ry'ubururu mukibuga hagati har'ibiti bateye bitanga akayaga birakuze cane. Mukibuga naho hariho utwatsi twahameze.

ikigo c'amashure yisumbuye ni inyubakwa nziza cane kandi ndende igeretse kabiri yubakishije amatafari hiye inkingi zigize iyo nyubako zisize irangi ryera mu kibuga hari igice kimwe kirimwo ivyatsi kindi na co kirimwo udusenyi dukeduke

Ikigo c'amashuri yisumbuye abanyeshuri bicaye ku ntebe z'ibiti bambaye umwambaro w'ikigo c'amashuri ntirya yabo hari ibiti biteye, kandi vyiza bikuze.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, inyubako yubakitse neza yubakishije amatafari ahiye, ikaba yubatsemwo ahantu habugenewe ho gukaraba kandi harimwo n'aho gutereka ibikoresho vyo kwigirako, n'ahantu heza cane hasize irangi ryera.

Mu kigo c' amashure yinsumbuye, gifise inyubako zubatse nyinshi, imbere mu kigo hari ibiti bire bire vyakuze bitanga umuyaga, imbere mu kibuga ntavyatsi bihari haraharuye.

Mu kigo c'amashuri yisumbuye mw'ishure ryubatse neza cane, ku ruhome risize irangi ryera, abanyeshure baricaye bari gukora imyimenyerezo bambaye impuzu ziranga ikigo.

Mu kigo ca kaminuza, harimwo ishure bigiramwo ivyerekeranye n'umuziki. Umunyeshure yicaye mw'ishure Ari kwiga ivyerekeranye n'umuziki.

Mu kigo ca kaminuza, ishure ryigisha ivyo gukora imodokari. Abanyeshure benshi cane bari kwiga gukora imodoka iba yapfuye, bamabaye impuzu ziranga ikigo bigamwo.

Mukigo ca kaminuza ,ikigo cigisha ibijanye nubukerarugendo .Barimwishamba rikikujwe nibiti birebire vyakuze bitanga numuyaga. abantu babiri hari nufise icirore Ari kuraba ibiri kubera mwishamba.

Mukigo ça Kaminuza. Ishure ryubatse neza, harimwo ibikoresho, abanyeshure bifashisha mukwiga ivyigwa vyo kwubaka. Abanyeshure batatu Bari mw'Ishure, bafise Ibikoresho vy'ugukata ibindi vyuma.

Mu kigo ca kaminuza mw’ishure ryubatse neza risize irangi ryera. Abanyeshure babiri barahagaze bari kwiga ivy'ikoranabuhanga bafise n'imetero mu minwe bambaye impuzu z'isarubete za kaki.

Mukigo ca kaminuza harimwo ishure abanyeshure bari kwiga baricaye mu ntebe nziza cane ikozwe n’ivyuma, imeza ikaba ikozwe n’imbaho zo mubiti. Umwarimu arimbere ari kwigisha.

Mu kigo ca kaminuza. Inyubako yagenewe ubushakashatsi. Abanyeshure hamwe na mwarimu, bariko bariga ivy' ubushakashatsi, bifashishije ibikoresho vyabugenewe.

Mu kigo ca kaminuza, mw'ishur' abanyeshure baricaye bari kwiga, umwarim' arahagaze hagati mw'ishure arikubasigurir' ivyigwa, abanyeshure bicaye ku ntebe, hasi zikozwe n' ivyuma, hejuru kumeza zikozwe n' imbaho z ibiti.

Mu kigo ca kaminuza. Mw' ishure ryiza cane riteye irangi ryera, harimwo umunyeshure n' umwarimu, bari kwiga. Umwarimu ari kumwigisha ibijanye no guteranya intsinga.

Mukigo cakaminuza harimwo inyubako nziza cane bakoramwo ubushaka shatsi bwo kuraba ico umuntu arwaye bakoresheje ivyuma vyabigenewe abanyeshure bambaye impuzu zicatsi bari kwiga

Mu kigo ca kaminiza. Ishure ryiza cane, harimwo umunyeshure ari kwiga ivyerekeranye n'umuriro. Yambaye amarori, kandi aricaye afise utwuma mu minwe, ari gukora.

Mu kigo ca kaminuza, mwico kigo harimw' inyubakw' abanyeshure bigiramw' ivyo gukor' ibirato, umwarim' arikwerek 'abanyeshur' ingene bakor' ibirato.

Mu kigo ca kaminuza abanyeshure bari kwiga kubaka bafise ivyuma bariko barateranya n'intsinga, bambaye inkofero z'umuhondo hamwe n'amasarubeti yirabura.

Mu kigo ca kaminuza ishure ryagenewe kwigiramwo ivyerekeranye n'ubwubatsi abanyeshuri batatu bambaye impuzu z'ubururu bari mw'ishure bariko bariga bifashishije ivyo bikoresho.

Mukigo ca kaminuza mwishure ryubatse neza cane harimwo abanyeshure bicaye bari gusoma mwarimu ahagaze imbere yabo kandi arikubigisha

Mukigo cakaminuza ishure rinini ryubatse neza risize irangi kurukuta nohejuru harimwo amamashini abanyeshure bifashisha bariko bariga ivyirwa bijanye nivyikorana buhanga harimwo umunyeshure yambaye isarubeti yicatsi kibisi ari gukora

Mu kigo ca Kaminuza, harimwo inyubako nziza cane, abanyeshure baricaye, umwarimu ari imbere ari kubigisha. Abanyeshure harimwo abahungu, abakobwa.

Mu kigo ca kaminuza hari inyubako yubatse neza yubakishije amatafari ahiye ikaba isize irangi ry’ubururu imbere y’inyubako hari ibiti binini birebire vyakuze bitanga umuyaga.

Mu kigo ca kaminuza. Mw'ishure ryiza, harimwo imeza nini cane, hakaba hariho utwuma abanyeshuri na mwarimu bifashisha mu gukora ubushakashatsi. Abanyeshuri batanu, bambaye impuzu z'icatsi kibisi, bari kwiga.

Mwishure rya kaminuza ishure ririmwo imeza nini cane riteretseko ivyuma bitandukanye bifashisha abanyeshure iyo bari kwiga hari umunyeshure yicaye ari kwiga

Mukigo ca kaminuza inyubakwa yigishirizwamwo ivyo guteka hari ibikoresho bakoresha muguteka biri kumeza abanyeshure babiri barikwiga guteka

Mukigo ca kaminuza harimwo igisata gikoreshwa mu kwigisha abafundi, hari ishure ririmwo ibikoresho bifashisha, umunyeshure ari kwiga akoresheje ivyuma biri muri icokigo.

Ikigo ca kaminuza cubatse neza gifise ikirasi abanyeshure bigiramwo, cubatse neza hasi nama caro ,amadirisha manini atanga umuyaga ,harimwo abanyeshure abahungu, abakobwa, eka bose bari kwiga.

Mu kigo ca kaminuza. Ishure ryubatse neza cane, imbere risize irangi ryra. Rikaba rifise n'amadirisha manini atanga umuya. Mw'ishure abanyeshure bari kwiga, mwarimu ahagaze imbere.

Mu kigo ca kaminuza harimwo inyubako yubatse neza cane, abanyeshuri bigiramwo guteka . Harimwo abanyeshure batatu, bose bari kwiga guteka. Bambaye impuzu zera hamwe n' inkofero zera.

Mu kigo ca kaminuza mwishure bigishirizamwo iry'ikoranabuhanga abanyeshuri babiri baricaye umwarimu arahagaze afise mudasobwa, ariko arabereka umunyeshuri na we we afise telefone mu minwa.

Mu kigo ca kaminuza. Ishure ryigisha imyuga, harimwo abanyeshure babiri bariko bariga ibijanye nivy'amazi, harimwo ibikoresho vyinshi bari kwifashisha.

Ishure rya kaminuza ryubatse ahantu heza cane hanini, rikikujwe n'ibiti biteye bitanga umuyaga vyakuze birebire, amashure yubakishije amatafari ahiye amanikishijwe n'amabati afise irangi ritukura.

Ishure rya kaminuza ryubatse neza ririmw' ishure, abanyeshure bigiramw' ivyikorana buhanga, buri munyeshur' afise mudasobw' imbere yiw' arikwiga bicaye ku ntebe z' ivyuma hejuru mudasobwa ziteretse kumeza zikoreshejw' imbaho z' ibiti.

Mu kigo ca kaminuza, n'ikigo gifise inyubako yakira abantu benshi. Harimwo abanyeshure bicaye bari gukurikirana amahugurwa, bicaye ku ntebe zifise irangi ritukura.

Mukigo ca kaminuza harimwo ishure ryubatse neza cane risize irangi ryera harimwo abanyeshure bicaye kuntebe umwarimu ari imbere ari kubasobanurira ivyigwa.

Ikigo cakaminuza , ishure ryubatswe neza bigishirizamwo imyuga ,gukora umuriro ,gusudira harimwo abanyeshure barikwiga gusudira ivyuma.

Mu kigo ca kaminuza, mw'ishure ryubatse neza, harimwo abanyeshure bari kwiga. Umwarimu ahagaze imbere hamwe n'uwundi munyeshure ari gusigurira neza abagenzi be icirwa bari kwiga.

Ikigo ca kaminuza cubase neza cane ishure ririmwo imeza nyinshi abanyeshuri bigirako hariho ibikoresho vy'ikoranabuhanga bariko barakoresha mu kwiga ibyiwa wa vyabo.

Mukigo ca kaminuza har'ishuri ririko ryigiramwo abanyeshure biga guteka. Bambaye impuzu zera n'itaburiya itukura hamwe n'inkofero yera, bamwe bariko bakata ibitunguru bitukura abandi bahwata ibirayi.

Mu kigo c' akaminuza, ishure ry' ubatse neza cane har' icumba kirimw' ibikoresho bifashisha mu kwig' ibijanye n' umuyagankuba hamwe n' amazi, umunyeshur' arimwishur' aricay' arik' arig' ibijanye n' icocigwa.

Mw'ishure kaminusa ishure ryubatse neza cane risiz iranga ryera harimwo imeza n'intebe abanyeshuri bifashisha mu kwiga ivyo ikoranabuhanga hariho utwuma abanyeshure barigutera gateranya bakoresheje ivyuma vyabugenewe.

Mu kigo ca kaminuza umwarimu ari kwereka abanyeshure akoresheje icuma gipima aha ca ibarabara ari kumwe n'umunyeshure yambaye impuzu z'ubururu.

ikigo kinini ca kaminuza cigisha ivyerekeranye n imyuga abanyeshure bicaye munsi y igiti ibiti binini cane hariho imeza nini iriko ibikoresho bariko barakoresha mu kwiga ivyigwa bijanye nikoranabuhanga.

Mu kigo ca kaminuza inyubakwa nziza yageneweko ubushakashatsi abanyeshure bambaye impuzu zisa n'icatsi kibisi barikwiga ibijanye n'ubushakashatsi.

Mu kigo ca kaminuza, inyubakwa y'amashuri nini cane irimwo ibikoresho bitandukanye vy'ivyuma, abanyeshure bifashisha mukwiga ivyigwa bijanye n'ivyubwubatsi.

Mu kigo ca kaminuza. Mw'ishure hari abanyeshure bariko biga guteka. Bafise ibikoresho vyo guteka bamwe bari guhwata abandi bari gukata ibitunguru. Bambaye impuzu zera n'inkofero zera.

Mu kigo ca kaminuza, ishure ryubatse neza cane rifise irangi ku rukuta, abanyeshure bari kwiga, mwarimu wabo ahagaze imbere ariko arabasobanurira ivyigwa.

Mu kigo ca kaminuza mwishure ryubatse neza cane tisize iranga ryera ku rukuta harimwo abanyeshuri bicaye ku ntebe nziza umunyeshuri mwe arahagurutse afisea rangura amajwi, ariko arasigurira abandi banyeshuri.

Mukigo ca kaminuza mw'ishuri ryigisha ivyokwubaka, abanyeshure harimwo abahungu n'abakobwa bambaye umwambaro uranga ishure abandi bambaye inkofero zisa n'umuhondo.

Mu kigo ca kaminuza, mw'ishure ryubatse neza, ryubakishije amatafari ahiye, arimwo umunyeshuri afise urufunguruzo bifashisha mu kwugara ivyuma. Afise inkofero y'ubururu hamwe n'impuzu y'ubururu.

Mu kigo ca kaminuza mwishure umunyeshuri ari kumwe na mwarimu wiwe hari imeza yubakishije ivyuma hasi hejuru hakaba ikozwe n'imbaho z'ibiti mwarimu ari kwereka umunyeshure ivyo ari gukora biteretse ku meza.

Mu kigo ca kaminuza, ishure ryiza cane irimwo ibikoresho vyo gucuraranga umuziki, umunyeshure aricaye ariko ariga ivyerekeranye n'umuziki.

Mu kigo ca Kaminuza. mw'ishure harimwo abanyeshure babiri bariko barateranya intsinga. Bambaye impuzu z'ubururu. Bambaye n'inkofero zifise irangi ry'umuhondo.

Mu kigo ca kaminuza ishuri ryubatse neza rifize iranga ryera abanyeshuri baricaye bari kwiga umwarimu ahagaze imbere yabo, ariko arabasigurira icia igwa.

Mu nyubakwa ya kaminuza, inyubako nziza cane yagenewe kwiyakiriramwo umukobwa mwiza cane yambaye impuzu yera atwaye ikinyobwa, agishiriye uwicaye murico kibanza co kwiyakiriramwo.

Mu kigo ca kaminuza inyubako abanyeshuri bigiramwo banyeshuri bari mw'ishure bari kwiga iyo nyubako yubatse neza ifise amatara meza ku ruhome isize irangi ryera.

Mu kigo ca kaminuza mwishure yubatse neza cane arimwo abanyeshuri baricaye mwarimo n'uwundi munyeshuri bahagaze imbere barikwereka abandi banyeshuri bicariye ivyigwa bari kwiga.

mu kigo ca kaminuza ni ikigo gifise amashuri yubatse neza bakishije amatafari ahiye gifise amadirisha manini atanga umuyaga umuryango ukozwe mu byuma imbere y'umuryango hari abagabo bane bahahagaze

mu kigo ca kaminuza ishure rinini abanyeshure bigiramwo umwuga wo kubaza abanyeshuri bambaye impuzu z'ubururu bariko bariga umwe wese afise akameza imbere yiwe ariko arakurikirana inyigisho

Mukigo ca kaminuza, mw’ishure ryiza cane abanyeshure bari kwiga, hariho abicaye bariko barakoresha mudasobwa abandi nabo bahagaze hejuru yabo bari kuraba abicaye ivyo bariko barakorera muri mudasobwa.

mu kigo c'amashuri ya kaminuza harimwo ishure ryiza cane ku ruhome risize irangi ryera mwishure hariho ama meza abanyeshuri bigiraho harimwo abanyeshure bambaye impuzu z'ubururu bari gukata ivyuma

Mu kigo ca kaminuza, n'ikigo cubatse ahantu hanini heza cane gikikujwe n'ibiti vyakuze bitanga umuyaga, bimwe biri mbere y'ikigo ibindi biri inyuma y'ikigo, mu kibuga hari vyatsi vyakuze cane.

Ikigo ca kaminuza kinini cane, ico kigo mu kibuga harubakishije hasi amabuye, hagati y'amabuye n'ayandi hakaba harimwo ivyatsi. Imbere y'amashuri, abanyeshuri bahagaze hanze, abahungu n'abakobwa.

mu kigo ca kaminuza ishure rinini ryubatse neza risize irangi ryera kurukuta rikaba rifise amadirisha atanga umuyaga harimwo intebe nyinshi zikozwe n'ivyuma hamwe n'imbaho z'ibiti

Mu kigo ca kaminuza, yubatsemwo amashuri menshi kandi meza yubakishijwe n'amatafari ahiye, mu bwugamo harimwo abanyeshuri bari kwiga kwubaka bari gucanga umusenyi hamwe n'isima, bamwe bari kuzana amazi mwarimu ahagaze hejuru yabo ari kubereka uko babikora.